Owahala okulonga iilonga yasimana? Iimaliwa oyiki thimba amanga ongodhi moonkalamwenyo dhetu, shaashi ohatu yilongitha iilonga oyindji yindji ya simana . Ohatu longitha iimaliwa okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa, nokulanda iinima yakwalu kehe.

Oompumbwe odhindji monkalamwenyo yetu muno ohadhi kandulwapo kiimaliwa. Owahala oku futa osikola, okufuta oondjo, okulanda egumbo, ohauto weyihala ,iimuna ,ofaalama nenge owahala okuya kehala lyontumba? Iimaliwa oyo tayi vulu oku kandulapo omikundu ndhika.

Iimaliwa oyo yi li thimba yina ongodhi moonkalamweyo dhetu nohayi tu longele iilonga oyindji yindji ya simana. Okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa, okulanda iimuna, okulanda iinima yokulwalukehe. Omikundu odhindji dhindji monkalamweyo muno ohadhi kandulwapo kiimaliwa.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha nee iilonga oyindjiyindji ya simana ngaashi, okufuta oosikola, okulanda iikulya, okufuta omagumbo, okufuta omalusheno, okulanda iizalomwa, nosho tuu.

Mositola omo mehala moka hamu landithwa iipindi ya kwalukehe. Opu na omaludhi ogendji goositola sha ikolelela kutya owa hala okulanda shike. Oositola dhiizalomwa, oositola dhiikutu, oositola dhomiti, oositola dhokulanda kehe shoka wa hala.

Iimaliwa oyili ya simana moonkalamwenyo dhetu no hayi tu longele iilonga oyindji yindji ya simana. oku landa iizalomwa niikulya, oku landa omagumbo ,oohatuto, okuya pomahala ogendji gendji mpoka twa hala.

Iimaliwa oyo yi li thimba yi n aongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji ya simana. Okulanda omagumbo, okulanda iimuna niinima ya kwalukehe. Okufala uunona koosikola, okuya komahala gomaludhi nomaludho nosho tuu.

Owa hala ohauto, omagadhi nenge owa hala okulandela uunona omambo gokosikola? Iimaliwa oyili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha iilonga oyindji yindji ya simana. Ohatu landa mo nee iinima yakwalukehe.

Iimaliwa oyo yili ya simana moonkalamwenyo dhetu nohatu yi longitha iilonga oyindji yasimana owahala okulanda egumbo ohauto nenge owuna mpoka wahala okuka talela po kutha iimaliwa nena ohayi vulu okukandula po omikundu odhindji.

Ohauto, iikulya, omambo gaanona gosikola, nenge owu na mpoka wahala oku ya, iimaliwa oyo ta yi vulu oku kandulapo omikundu ndhika, no hatu yi longitha iilonga oyindji yasimana.

Iimaliwa oyo thimba yina omwenyo monkalamwenyo dhetu. Iimaliwa oyasimana unene yo ohatwiilongitha iilonga yasimana. Iimaliwa ohatwiilanditha iikulya, okufuta omalusheno nokufuta oosikola nayilwe oyindji.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu, nohayi tu kwathele oku longa iilonga oyindji ya simana, ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa nosho tuu.

Iimaliwa iyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu longitha iimaliwa miinima iyindji yasimana ngaashi oku futa oosikola, okulanda iikulya niikutu, okulanda omagumbo nokufuta omalusheno.

Iimaliwa oyo hayi kandula po omikundu odhindjidhindji moonkalamwenyo dhetu. Iimaliw a oyo thimba ena ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji ya simana. Owu na mpoka wa hala okuya? Owu na shoka wa hala okulanda? Iimaliwa oyo tayi vulu okukandula po iinima mbika.

Owalulilwa komukanga, omagadhi gomombinga nenge othewa yokwiiyoga moositola ohamu adhika iipindi yakwalukehe kuza kiiyimati, iikwambonga, oonyama niizalomwa talelapo oositola ndhoka dhili popepi nangweye ngaashi Woerman, Shoprite noPEP.

Opuna omaludhi ogendji goositola. Ositola oyo ehala moka hamu landithwa iipindi yokwaalukehe. Ohamu adhika nee iinima ngaashi oomboloto, omaluvu ,iikulya nosho tuu . Opuna omaludhi ogendji goositola shi ikolelela kutya owahala okulanda shike oositola dhiikutu, oositola dhiilandithomwa, oohaputeka ,odhiikulya nosho tuu.

Iimaliwa oyasimana unene moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yilongitha iilonga oyindji yindji yasimana ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa, okufuta omagumbo nomalusheno, niinima oyindji yindji moonkalamwenyo dhetu.

Owahala omboloto? Okahema kokongeleka? Nenge owahala oku landela uunona omambo gokosikola? mositola omo mehala moka hamu landithwa .Opuna omaludhi ogendji goositola shi ikolelela kutya owahala okulanda shike . Ositola yiikutu, ositola yomambo, ositola yiikulya ,iilongithomwa nomiti.

Owuna mpoka wa hala okuya owuna shoka wa hala okulanda nenge owahala okufutila aanona osikola iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu ohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji yasimana.

Mositola omehala moka ha mu adhika iipindi yokalukehe. Owa hala omboloto, oombiila, iizalomwa? Oha yi adhikwa moositola dhokwalukehe. Opu na omalludhi ogendji gendi goositola shiikolela kutya owa hala o ku landa shike. Oositola dhiizalomwa, oositola dhiikutu, iilongithomwa nosho tuu.

Mositola omo mehala moka hamu adhika iipindi yokwaalukehe oomboloto, omagadhi iizalothomwa iilongothomwa nosho tuu. Opuna omaludhi ogendjigendjigendji goositola osha ikolelela ihe kutya owa hala okulanda shike.

Owahala okulonga iilonga yasimana. Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi, moonkalamwenyo dhetu, nohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji ya simana. Ngaashi okulanda ondya

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Owahala okulanda ongombe? Owahala okufuta osikola? Owahala okulanda iilandithomwa yoye? Nenge Owahala oku pululitha ?. Iimaliwa oyili ya simana moonkalamwenyo dhetu.

Omatala ehala lyomangeshefelo mpoka hapu landithwa iipindi yakwalukehe. Kehe ngoka e na shoka a hala oku ka ngeshefa oha fala komatala. Iiyimati, iikwamboga, iizalomwa nosho tuu.

Owa hala okulanda egumbo? Ohauto? Iizalomwa? Okufuta oosikola? Iimaliwa, oyo thimba yina ongodhi moonkalamweyo dhetu, nohatu yi longitha iilonga oyindji yindji ya simana.

Owahala oku longa iilonga yasimana? Iimaliwa oyo yili thimba yina oongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu longitha nee iimaliwa iinima oyindji yindji yasimana ngaashi oku futa oosikola, oku landa, oku futa omagumbo, oku landa oondya niizalomwa nosho tuu.

Iimaliwa oyo yi li ya simana moonkalamwenyo dhetu nohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji ya simana. Owa hala egumbo, ohauto, okufutila aanona osikola? Omikundu adhihe ndhino ohadhi vulu okukandulwa po kiimaliwa.

Iimaiwa oyo yili yasimana moonkalwenyo dhetu na ohatuyi longitha iilonga oyindji yasimana, okulanda omagumbo, okufuta oosikola, okulanda iikulya, okulanda iimuna niinima oyindji yindji yagwedhwa po.

Owa hala oku longa iilonga oyindji yasimana? Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Nohatu yi longitha iilonga oyindji yindji yasimana. Ngaashi oku futa oosikola, oku landa noku futa omagumbo, okulanda oondja niizalomwa niinima yokwalu kehe.

Owahala egumbo , ohauto nenge iizalomwa yondilo? Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi mookalamwenyo dhetu. Ohatu yilongitha oyindji yindji yasimana. Okufuta oosikola , okuya komahala galwe no sho tuu.

Moositola omo mehala moka ha mu adhika iipindi yaaluhe, okuza kiilongithomwa, iizalomwa, iikulya, nosho tuu. Okuna omaludhi goositola , oositola dhimwe odhiikulya, dhimwe odhiiyaha, dhimwe odhiizalomwa nosho tuu.

Owahala okulonga iilonga yasimana. Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu Ohatuyi longitha iilonga oyindji yasimana ngaashi okulanda iikulya niizalomwa, okufuta oosikola, okulanda oompumbwe dhetu nosho tuu.

Iimaliwaiyo yili ya simana moonkalamwenyo dhetu. Noompumbwe odhindji dho monkalamwenyo ohadhi kandulwapo kiimaliwa. iimaliwa ohatu yi longitha iilonga oyindji yindji ya simana ngashi, oku landa oondya niizalomwa, iilongithomwa yo kwalu kehe nosho tuu.

Mositola omo mehalamoka hamu landithwa

Moostola omo mehala moka hamu landithwa iipundi ya kwalukehe. Otuna omaludhi ogendji goostola, shii kololela kutya owa hala oku landa shike. Oostola dhiizalomwa, oostola dhiikutu, oostola dhiilongithomwa noo aptek.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu, ohayi tu longele iilonga oyindji yasimana ngaashi okufuta oosikola, okulanda nokufuta omagumbo, okulanda iikulya niizalomwa nosho tuu.

Moositola omo mehala moka hamu adhika iipindi yuukwalukehe. Okuna omaludhi ogendji goositola shiikololela kutya owa hala okulanda shike. Oositola dhiikutu, oositola dhiikulya niilongithomwa, oositola dhiinima yiikwalukehe.

Owahala ohauto, egumbo, okufuta oosikola? Nenge owuna mpoka wahala oku ka talelapo ? Iimaliwa oyo tayi vulu oku kandulapo omikundu ngaashi ndhika . Omikundu odhindji monkalamwenyo muka ohadhi kandulwapo kiimaliwa.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu, nohayi tulongele iilonga oyindji yindji yasimana ngashi, okulanda iikulya nizalomwa, okulanda iimuna, okulonga iilonga yokwalu kehe, kehe shoka wahala nokundu wuna ohashi kandulwa po kimaliwa.

Pomatala omo mehala moka hamungeshefelwa iipindi yomaludhi nomaludhi iikwamboga, iizalomwa ,iilongithonwa kehe shika wunasha wahala okushingeshefa shi eta komatala nena omo hamu landithwa iinima ayihe yokwaalukehe.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji yasimana ngaashi okufuta oosikola, okulanda nokufuta omagumbo, okulanda iikulya niizalomwa noompumbwe dhakehe esiku.

Owahala okulonga iilonga yasimana . Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu . Ohatu yi longitha iilonga oyindji yasimana ngaashi okufuta oosikola ,okulanda nokufuta omagumbo ,okulanda iikulya niizalomwa nokulanda iinima iikwawo.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu nohatuyi longitha iilonga o

Owahala oombiga, iilongithomwa nenge owahala oku landa iikulya yoye ? Mositola omo mehala moka hamu landithwa iipindi yokwalukehe. Oto adhamo iipindi kehe mbyoka wa hala yoludhi nomaludhi, iilongithomwa, iikulya, iizalomwa noshotuu.

Iimaliwa oyo yili dhimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Oha tulongitha iimaliwa koompumbwe dha simana ngaashi okulanda omagumbo ano futa oosikola, oku landa iikulya niizalomwa niinima ya kwaalukehe.

Mostola omo mehala moka hamu landithwa iipindi ya kwalukehe. Opuna omaludhi ogendji gendji goostola, sh ikolela kutya owahala oku landa shike, oostola dhiikutu, oostola dhiizalomwa, oostola dhiikulya, oostola dhilongithomwa nosho tuu.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu longitha iimaliwa iilonga oyindji yindji ya simana. Ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa, noshowo okulanda nokufuta iinima yokwalu kehe.

Omikundu odhindji moonkalamwenyo dhetu ohadhi kandulwapo kiimaliwa. Iimaliwa oyili yasimana moonkalamwenyo dhetu nohatuyi longitha iilonga oyindji ya simana, okulanda iikulya niizalomwa, okulanda omambo gosikola, okufuta oosikola ,okulanda iilongithomwa nosho tuu.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu, na ohatu yi longitha iilonga oyindji oyindji ya simana, oku landa omagumbo, oku futa oosikola, oku landa iikulya niizalomwa ,okuya komahala go ko kule no sho tuu.

Owa hala okulonga iilonga ya simana, iimaliwa oyo yili thimba ena ongodhi moonkalamwenyo dhetu noha twiilongitha iilonga oyindji yindji yasimana ngashi okufuta osikola, okulanda iizalomwa niikulya nokulanda iinima ya kwalukehe.

Owa pumbwa okulanda ohema ombwaanawa, iizalomwa, omiti dhuunona nenge owa hala okulanda iikulya ya telekwa nawa yopakathimbo? Talela po ositola nena. Mositola omo mehala moka hamu landithwa iipindi yakwalukehe. Opu na omaludhi ogendji gendji goositola sha ikolelela kutya owa hala okulanda shike.

Ehala lyo mangeshefelo. Ehala lyomangeshefelo ehala ndoka hamu landithwa iinima yokwaalukehe. oto adhamo nee iinima oyindji ngaashi ,oondjato, iizalomwa iikulya noombuto niinima oyindji.

Iimaliwa oyili ya simana moonkalamwenyo dhetu nohayi tu longele iilonga oyindji yindji yasimana. Omikundu odhindji dhonkalamwenyo dha kwalu kehe ohadhi kandulwapo kiimaliwa . Iimaliwa oyo tayi vulu oku kandulapo kehe omukundu.

Iimaliwa oyo oyasimana moonkalamwenyo dhetu. Ohatu longitha iimaliwa iilonga oyindji. Ohatu longitha nee iimaliwa okulanda omagumbo, okulanda iikulya, okulanda oothewa nomagadhi gokwiikosha, oku futa oosikola nokulonga iilonga oyindji yindji moonkalamwenyo dhetu.

Iimaliwa oyo yili thimba yi na ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha nee iilonga ya simana ngaashi okulanda iikulya, okufuta oosikola, okufuta iinima ayihe mbyoka hatu longitha moonkalamwenyo dhetu.

Mositola omo mehala moka hamu landithwa iipindi yakwalukehe. Opu na omaludhi ogendjigendji goositola shi ikolelela kutya owa hala okulanda shike. Oositola dhiizalomwa, oositola dhiikutu, oositola dhiilongithomwa nooaputeka.

Omikundu odhindjidhindji moonkalamwenyo muno ohadhi kandulwa po kiimaliwa. Owu na mpoka wa hala okuya? Owa hala okufuta osikola nenge owa hala egumbo? Iimaliwa oyi li thimba yi na ongodhi moonkalamwenyo dhetu nohayi tu longele iilonga oyindjiyindji ya simana.

Iimaliwa oyo hayi kandula po omikundu odhindji dhindji monkalamwenyo dhetu. Iimaliwa ohayi tu longele iilonga oyindji yindji yasimana yokwaalukehe ngaashi okulanda iimuna, oku futa oosikola, okulanda iikulya niizalomwa noku landa kehe shoka twa hala.

Iimaliwa oyo yili ya simana moonkalamwenyo dhetu ohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji ya simanna ngaashi okulanda iikulya niizalomwa okulanda omagumbo ,okulanda ofaalama niimuna .

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi monkalamwenyo dhetu na ohayi tu longele iilonga oyindji ya simana. Owa hala egumbo, ohauto, owa hala oku futila uunona woye osikola nenge owuna mpoka wa hala oku ya, iimaliwa oyo tayi vulu oku kandula po omikundu ndhika.

Mositola omo mehala moka hamu landithwa iipindi yomaludhi nomaludhi. Opu na omaludhi ogendji goositola sha ikolelela kutya owa hala okulanda shike. Ositola yiizalomwa, ositola yiikulya, ositola yiilongithomwa, ositola yiinima yakwalukehe nosho tuu.

Owa hala omboloto, uuleke, oongaku, okandjato okawanawa nenge owa hala okulanda omatemo? Kutha iimaliwa e to yi kositola yakwalukehe, omo hamu adhika iipindi mbika to kongo. Opu na omaludhi goositola shi ikolelela kutya owa hala okulanda shike. Oositola dhiizalomwa, iikulya niilongithomwa.

Otokongo osheelelwa, omagadhi, iizalomwa nenge uusila moositola omo hamwaadhika iipindi yakwalukehe talelapo oositola nena opo wukiilandele shoka wahala nena nuuleke wokili omo hawadhika.

Owa hala okulonga iilonga oyindji ya simana? Iimaliwa oyo yi li thimba yina ongodhi moonkalamweyo dhetu, ohatu longitha nee iimaliwa iilonga oyindji yindji ya simana, ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa. Okulanda omagumbo nokuga futa, nokufuta omalusheno nokulanda iinima oyindji yindji yokwalukehe.

Owahala okulanda ofaalama, egumbo, nenge iimuna? Iimaliwa oyo iithimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatuyi longitha iilonga ya simana, ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa, nayilwe oyindji.

Omikundu odhindji dhindji dhonkalamwenyo ohadhi vulu oku kandulwapo kiimaliwa. Iimaliwa oyili ya simana moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha iilonga oyindji yindji yasimana. Okuya komahala galwe, oku futa oosikola okulanda iizalomwa niikulya nosho tuu.

Mositola omehala moka hamu adhika iipindi yokwalukehe. Okuza kiikukya, iizalomwa, iipindi yomaludhi nomaludhi, ayihe ohayi adhika mositola. Opuna omaludhi ogendji goositola shi ikolelela kutya owahala okulanda shike. Iikukya, iizalomwa, iilongithithomwa , omuti nosho tuu.

Owahala okulonga iilonga yasimana? Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi monkalamwenyo dhetu nohatu yilongitha iilonga oyindji yindji yasimana ngaashi, okulanda omagumbo, okufuta oosikola, okulanda iizalomwa niikulya nosho tuu.

Mositola omo mehala moka hamu landithwa iipindi yakwalukehe. Ohamu adhika ne iipindi kehe mbyoka to kongo, omambo, iizalomwa ,iikulya, omboloto nosho tuu. Opu na omaludhi ogendji goositola sha ikolelela kutya owa hala shike. Ositola dhiilongithomwa, oaputeka nosho tuu.

Iimaliwa oyi li ya simana moonkalamwenyo dhetu nohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji yasimana

Mositola omo mehala mpoka hamu landithwa iipindi ya kwaluukehe ,wa hala ohema, omboloto, onyama nenge omagadhi gomombiga ,talela po ositola nena. Omo to adha kehe shoka wa hala.

Ehala lyomangeshefelo, ehala ndyoka kehe gumwe hakutha iipindi yokwaalukehe eta kalanditha kwaamboka yahala. Ehala lyomangeshefelo ohamu landithwa iinima yomaludhi ogendjigendji okuza iikutu, iikulya, iiyimati niinima yokwaalukehe, iilongithomwa yomomagumbo nayo oko toyi adha.

Omikundu odhindji tu na monkalamwenyo yetu, oha dhi kandulwa po kiimaliwa. Iimaliwa oyi li ya simana moonkalamwenyo dhetu, noha yi tu longele iilonga oyindji yindji ya simana kwalu kehe.

Omatala, omatala ehala lyomangeshefelo moka aantu haya eta iipindi yokwalukehe opo ya landithe ku kehe ngoka teya a lande. Oha mu landithwa iinima oyindji yindji ngaashi iiyimati, iikwamboga, iizalomwa, oonyama noshotuu.

Omo mehala moka hamu landithwa iipindi yakwalukehe. Owa hala omboloto, uundjato, ohema ombwaanawa, oshihupulo, etemo nenge owa hala okulanda okaleke koye? Oositola opu na omaludhi ogendjigendji goositola sha ikolelela kutya owa hala okulanda shike.

Iimaliwa oyo yili yasimana monkalamwenyo dhetu, ohatwilongitha ne iilonga oyindji yindji yasimana ngashi okufuta osikola, okulanda iikulya niizalomwa, okulanda iinima yakwalu kehe, nokutulongela iilonga mbyoka twahala.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu . Ohatu longitha iimaliwa iilonga oyindjiyindji yasimana, ngaashi okufuta oosikola , okulanda iikulya niizalomwa , okulanda omagumbo nokufuta iinima aihe yokwaalukehe.

Iimaliwa oyo yina thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha Iilonga oyindji yasimana ngaashi okufuta oosikola ,okulanda iikulya niizalomwa, okufuta omagumbo nomalusheno niilonga oyindji yindji.

Iimaliwa oyili ya simana moonkalamwenyo dhetu nohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji yasimana ngaashi okufuta oosikola okulanda iizalonwa niikulya okulanda omagumbo noohauto niininma yokwaalukehe.

Iimaliwa oyo yili ya simana moonkalamwenyo dhetu nohatu yi longitha iilonga oyindji yindji yasimana. Kehe shoka toka hala okulanda ohashi piti kiimaliwa. Ohatu yi longitha oku landa iizalomwa, iikulya nosho tuu.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu ohatu yilongitha iilonga oyindji yasimana ohatu yilongitha nee iilonga ngaashi okufuta oosikola okulanda iikulya niizalomwa okulanda nokufuta omagumbo niinima yakwaalukeshe.

Iimaliwa oyo yili yasimana monkalamwenyo dhetu nomikundu odhindji dhindji dho monkalamwenyo ndjika ohadhi kandulapo kimaliwa, owahala oku futa osikola, owahala okulanda okahema omanawa ninge owuna poka wahala oku katalelapo kutha iimaliwa nena.

Ostola ehala ndyoka hamu landithwa iipindi ya kwalu kehe. Owa hala omboloto, uuleke, onyama nenge oshihupulo. Opuna omaludhi ogendji gendji goostola sha ikololela kutya owahala oku landa shike, oostola dhiilongithomwa, oaptek, oostola dhii zalomwa niikutu nosho tuu.

Owahala egumbo, ohauto, iimuna, iizalomwa nenge owuna mpoka wahala okuya, iimaliwa oyo yili yasimana monkalamwenyo dhetu nohatwilongitha iilonga oyindji yindji yasimana okufuta osikola, okulanda iizalomwa nokulanda iinima yakwalukehe.

Owa hala okulonga iilonga yasimana iimaliwa oyo yili yasimana moonkalamwenyo dhetu.No ohatu yilongitha okulonga iilonga oyindji yindji yasimana ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa, okufuta nokulanda omagumbo, okulanda omaludheno nosho tuu.

Mositola omo mehala moka hamulandithwa iipindi yokwalukehe, owuna shoka wa hala okulanda, omboloto, omambo ninge owa hala okulanda ohauto inda omaludhi ogendji gendji gositola shikolelela kutya owa hala okulanda shike.

Omikundu odhindji dhindji monkalamwenyo ndjika ohadhi kandulwapo kiimaliwa, iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu nohayi tulongele iilonga oyindji yindji yasimana, okulanda iikulya niizalomwa, okufuta oosikola , okulanda omagumbo nosho tu.

Ositola omo mehala moka hamu landithwa iipindi yokwaalukehe. Opuna omaludhi ogendji goositola dhimwe oositola dhiikutu, dhiikulya, dhiilongithomwa, iimeno nosho tuu. Moositola ohamu landithwa iipindi ayihe yihe yokwaalukehe.

Omikundu odhi ndji dhi ndji moonkalamwenyo dhetu oha dhi kandulwapo kiimaliwa. Iimaliwa oyo yili yasimana moonkalamwenyo dhetu noha tuyi longitha iilonga oyindji yindji yasimana, okufuta oosikola okulanda iikulya niizalomwa nosho tuu.

Iimaliwa oyo yili yasimana moonkalamwenyo dhetu, ohatu yilongitha iilonga oyindji yindji yasimana, okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa, okuya komahala ngoka twahala. Kehe shoka wahala nenge omukundu wuna ohagu vulu oku kandulwa po kiimaliwa.

Iimaliwa oyo yi li ya simana moonkalamwenyo dhetu nohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji ya simana .Owa hala iimuna, egumbo oosikola nenge owa hala okulanda iinima yoye yokwaalukehe longitha iimaliwa nena oyo hayi kandulapo omikundu odhindji.

Iimaliwa oyili yasimana moonkalamwenyo dhetu, nohatu yi longitha iilonga oyindji yindji yasimana. Owa hala okufuta egumbo? Owa hala okulanda ohauto? Okufutila uunona oosikola? iimaliwa oyo hayi vulu oku kandulapo omikundu dhika.

Owa hala oku longa iilonga oyindji ya simana iimaliwa oyo yili thimba yina yongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha ne iilonga ya simana ngaashi oku futa oosikola, oku landa iikulya niizalomwa oku landa nokufuta omagumbo, omalusheno noku landa shoka twa hala.

Owa hala iimuna, egumbo nenge owa hala ohauto? Iimaliwa ota yi vulu oku kandula po omaudhigu monkalamwenyo yoye. Iimaliwa oyo yili ya simana monkalamweyo yetu noha yi tu ningile iilonga oyindji yindji, ngaashi oku landa iikulya, oku futa oosikola nsh.

Iimaliwa ohatu yilongitha iilonga oyindji yasimana. Owahala ohauto, egumbo, osikopa, iizalomwa nenge iikulya. Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu ohatu yilongitha iilonga oyindji yindji yasimana.

Owa hala oku landa egumbo, ohauto, iimuna, nenge owa hala oku futila uunona osikola? Iimaliwa oyo ya simana moonkalamwenyo dhetu, noha yi tu kwathele oku longa iilonga oyindji yindji ya simana.

Ngele owa hala okulonga iilonga yasimana, iimaliwa oyo yili dhimba yina ongodhi monkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha iilonga oyindji yindji yasimana, okulanda omagumbo, oku landa iikulya niizalomwa, oku futa oosikola nokulanda kehe shoka twa hala.

Omuntu ngele okwa mono oshimaliwa, oha kala apanda unene shaashi oha longitha oshimaliwa okulanda kehe shoka ahala. Owa hala ohema onduudhe, oongaku oombulau ? Kutha oshimaliwa nena eto yi kositola ndjoka wuhole eto landa iinima yoye .

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Owahala okulonga iilonga yasimana iimaliwa oyo yili yasimana moonkalamwenyo dhetu ohatu yi longitha nee iilonga yasimana ngaashi okufuta oosikola, okulanda oondja niizalomwa nokufuta iinima yakwaalukeshe.

Owa hala oku ilandela ohauto ombwanawa, iimuna nenge iikulya mbyoka ya towala nawa? Iimaliwa oyo tayi vulu oku kulandela iinima mbyoka, nohatu yi longitha oku longa iilonga oyindji.

Owa hala oku longa iilonga ya simana. Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu ohatu longitha nee iimaliwa iilonga oyindji yindji ya simana ngaashi oku landa omagumbo ,oku landa iikulya niizalomwa noku landa iinima ya kwalukehe.

Owahala oku landa iimuna, ohauto, nenge egumbo, iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu, nohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji ya simana, ngaashi okulanda oompumbwe dha kehe esiku.

Iimaliwa ohatu yi longitha iilonga oyindji, ohatu yi longitha okulanda omagumbo, oku futa oosikola, okulanda iikulya, niinima ayihe yokwaalukehe. Owuna mpa wa hala okuya, iimaliwa oyo tayi vulu okuku fala kehe mpa wa hala.

Mositola omo mehala moka hamu landithwa iipindi yomaludhi nomaludhi. Opu na omaludhi ogendji goositola shi ikolelela kutya owa hala okulanda shike, ositola yiikwamboga, ositola yiikulya, ositola yiizalomwa, iilongithomwa, omiti nosho tuu.

Omatala omo mehala lyomangeshefelo moka hamulandithwa iipindi yakwalukehe, iiyimati, iikwamboga, iizalomwa, iilongithomwa nosho tuu. Aantu oha gongala pehala ndino hakutiwa omatala opo yete ko iilongithomwa yawo yakwalukehe yeye yangeshefe.

Ositola omo mehala moka hamu landithwa iipindi yakwalukehe. Owa hala omboloto, omagadhi, omambo gaanona gosikola nenge owa hala okunwa okanima ka talala nawa? Talela po ositola nena omo hamu adhikwa iipindi kehe mbyoka wa hala.

Owahala egumboo, ofaalama, iimuna nenge iizalomwa yondilo? Iimaliwa oyo yili othimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu, yo oha tu yilongitha iilonga oyindji yasimana, ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa, nosho tuu.

Omikundu odhindji moonkalamwenyo dhetu ohadhi kandulwapo kiimaliwa. Iimaliwa oyili yasimana moonkalamwenyo dhetu nohatuyi longitha iilonga oyindji yasimana ngaashi okulanda omagumbo niinima ,okuya komahala galwe ogendji niinima oyindji .

Owahala iizalomwa, oombidja, iilongithomwa, omagadhi nenge othewa yoku gwaya? Mostola omo hamu adhikwa iipindi yokwalu kehe. Opuna omaludhi ogendji gendji goostola, sha ikolelela kutya owahala shike. Ostola dhiikutu, oostola dhiiyaha niilongithomwa nsh.

Owahala okulandela aanona omboloto, iizalomwa nenge owahala okuya futila osikola? Iimaliwa oyo tayi vulu oku kandulapo omikundu dhika, noyili yasimana moonkalamwenyo dhetu, shaashi ohayi tulongele iilonga oyindji yindji yasimana.

Oositola omo mehala moka hamu landithwa iipindi yokwaalukehe ngaashi iizalomwa, iilongithomwa, iikulya , oohauto, noshotuu. Opuna omaludhi ogendji goositola oositola dhiikutu, dhiilongithomwa, niizalomwa noshotuu.

Mositola omo mehala moka hamulandithwa iipindi yomaludhi nomaludhi, opuna omaludhi ongendji ngendji gositola sha ikolelela kutya owahala okulanda shike , ositola yiizalomwa, ositola yiikulya, ositola yilongithomwa, ositola yomiti nosho tu .

Owahala iilonga yasimana? Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatuyilongitha nee iilonga oyindji yindji yasimana ngaashi: okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa nokufuta omagumbo niilonga oyindji yindji.

Omatala olyo ehala lyomangefeshelo hoka haku adhika iipindi yokwaalukehe okuza koombuto, iizalomwa, iikulya, iilongithomwa nosho tuu. Aantu ohaya kutha nee iipindi mbyoka yenapo ee taya fala kehala hoka aantu haya kongeshefela opo yakakonge iimaliwa yawo.

Owa hala egumbo nenge ohauto nenge owa hala oku futila uunona osikola. Iimaliwa oyo tayi vulu oku kandulapo omikundu ndjika. Iimaliwa ohatu yi longitha oku landa iinima oyindjiyindji ya simana ngaashi oku landa iikulya.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu . Ohatuyi longitha iilonga oyindji yasimana. Owuna mpoka wahala okuya? Owuna ohauto weyihala? Nenge owahala egumbo? nenge owahala oku landela uunona woye iikutu yo krismesa? iimaliwa oyo hayi vulu oku kandulapo omikundu adhihe dhika.

Iimaliwa oyo yi li ya simana moonkalamwenyo dhetu. Oha tu yi longitha iilonga oyindjiyindji ya simana, ngaashi okufuta oosikola, oku landa iikulya niizalomwa niinima oyindjiyindji.

Owapita nawa niitsa yopombanda ndele kuna iimaliwa yokuya kiiputudhilo yopombanda? Talelapo Nedbank nena ohaya vulu okugandja omayakulo tayekupe iimaliwa mbyoka toka galula ngele watameke okulonga.

Iimaliwa oyo yili thimba yi na ongodhi moonkalamwenyo dhetu nohatu yi longitha iilonga ya simana ngaashi oku futa oosikola, oku landa iikulya niizalomwa niinima yakwalukehe.

Iimaliwa oyo hatu longitha moompumbwe dha kwalukehe ngaashi okulanda iikulya, okufuta oosikola, okulanda iikutu, okufuta olusheno noompumbwe dha kehesiku.

Owahala okulonga iilonga yasimana? Iimaliwa oyo thimba yi na ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yilongitha iilonga yasimana ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa, okufuta noku landa omagumbo, okulanda omalusheno nosho tuu.

Iimaliwa oyo yi li thimba yi na ongodhi moonkalamweyo dhetu. Ohatu yi longitha nee iilonga oyindji ya simana ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa, okulanda omagumbo, okulanda nokufuta oondjo, nokulanda iinima ayihe moonkalamweyo dhetu.

Owahala egumbo, ohauto, iimuna, iizalomwa nenge owa hala okulanda kehe shoka wahala iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yilongitha iilonga oyindji yasimana ngaashi okufuta oosiko, okulanda iilongithomwa yetu yakehe esiku.

Owhala okulonga iilonga yasimana , iimaliwa oyo yili thimba yili mongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu longitha iimaliwa iilonga oyindji yindji yasimana ngaashi olufuta oosikola, okulanda nokufuta omagumbo , okulanda iikulya niizalomwa nokulanda iinima yokwalu kehe.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo dhetu nohatu yilongitha iilonga oyindji yindji yasimana. Wuna mpoka wahala okuya, wuna ohauto weyihala, wuna egumbo wuna ohokwe mulyo. Iimaliwa otayi vulu okukandulapo omikundu ndhika.

Moostola omo mehala moka hamu landithwa iipundi yo kwalu kehe. Owahala ohauto, iikulya, iizalomwa, iikutu nenge owahala iilongithomwa, mostola omo hamu adhika iinima mbika. Opuna omaludhi ogendji gendji goostola shiikolelela kutya owahala oku landa shike. Oostola dhi longithomwa, oaptek, oostola dhiikulya niizalomwa nosho tuu.

Owa hala okambindja okawanawa, egumbo, ombulukweya nenge owa hala oku ka lya iikulya ya towala nawa? Iimaliwa oyo yi li thimba yi na ongodhi moonkalamwenyo dhetu nohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji ya simana. Kehe shoka to ka pumbwa ohashi piti kiimaliwa.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatulongitha iimaliwa iinima oyindji yindji yasimana ngaashi: okufuta oosikola, okulanda iikulya niizalomwa, nokufutaa oondjo okulanda iinima yokwaalu kehe.

Iimaliwa oyo thimba yi na ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha okulonga iilonga oyindji yindji ya simana ngaashi: okuya komahala galwe, okulanda iizalomwa niikutu, okulanda iikulya nosho tuu.

Iimaliwa oyoyili ya simana moonkalamwenyo dhetu, owuna shoka wahala oku landa egumbo, ohauto, iizalomwa, oku futila uunona oskola nenge owuna mpoka wahala okuya, iimaliwa oyo tayi vulu oku kandulapo omikundu dhika.

Iimaliwa oyili ya simana unene moonkalamwenyo dhetu. Owa hala oofaalama, ohawuto, nenge egumbo, aaye nenge owa hala oku landa oolya dhoye? Iimaliwa oyo hayi kandulapo omikundu odhindjindhindji moonkalamwenyo dhetu dhonena.

Mositola omo mehala moka hamu adhika iipindi yomaludhi nomaludhi. Ohamu adhika iipindi yokwalukehe okuza koonyama, oosuuka, omagadhi, oothewa, ayihe omo yili. Opuna omaludhi ogendji goositola gamwe oositola dhiikulya, dhimwe oositola dhiizalomwa nosho tuu.

Mositola omo mehala moka hamulandithwa iipindi yo kwalukehe, opuna omaludhi ongendji ngendji gositola sha ikolelela kutya owa hala okulanda shike, ositola yiikutu, ositola yiikulya, ositola yilongithomwa nosho tuu.

Mositola omo mehala moka hamu landithwa iipundi yokwalukehe. Opuna omaludji ogendji goositola sha ikolelela kutya owa hala okulanda shike. Omositola yiizalomwa, ositola yiikutu, ositola yiikulya, ositola yiilongithomwaa, ositola yiinima yokwalukehe.

Owahala iilongithomwa osuuka, ombooloto? Talelapo oositola nena. Ositola oyo mehala moka hamu adhika iipindi yokwaalukehe. Otuna omaludhi ogendji goositola shi ikolelela kutya owahala oshinima shike, oositola dhini dhiikulya, oositola dhiizalomwa, oositola dhiilongithomwa.

Omikundu odhindji monkalamwenyo dhetu ohadhi kandulwapo kiimaliwa. Owa hala egumbo, okufuta oosikola, okuya kehala limwe wuka talelapo aakwanezimo lyoye nenge owuna shoka wahala okulanda? Iimaliwa oyo hayi vulu okukandulapo omikundu ngaashi ndhi.

Owa hala ohema, owahala omboloto, uusila nenge omambo gaanona? Talela po ositola ndjoka yili popepi nangoye. Mositola omo mehala moka hamu landithwa iipindi yakwaalukehe mbyoka hatu longitha moonkalmwenyo dhetu dhonena.

Iimaliwa oyo yili ya simana moonkalamwenyo dhetu nohayi tukwathele oku longa iilonga oyindji ya simana ngaashi okulanda oondja, okulanda egumbo nohauto, okulanda iinima yokwaalukehe. Longitha iimaliwa nena ohayi kandulapo omikundu odhindji moonkalamwenyo dhetu.

Omehala moka hamu adhika iipindi yo kwaalu kehe. Owahala omboloto, omatama, oombiga, iizalomwa, ayihe mbino ohayi adhikwa moositola. Opuna omaludhi ogendji gendji goositola shi ikolelela kutya owahala okulanda shike. Oositola dhii zalomwa, oositola dhii longithomwa, oositola dhiikulya nosho tu.

Owa hala okulonga iilonga ya simana? Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Nohatu yi longitha iilonga oyindji yindji ya simana. Ngaashi okufuta oosikola, okulanda nokufuta omagumbo , okulanda oondya niizalomwa nokufuta kehe shoka twa hala.

Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha okulonga iilonga oyindji yindji ya simana. Owa hala egumbo, owa hala ohauto, nenge iimuna? Kutha iimaliwa nena shaashi ohayi vulu oku kandula po iilonga oyindji yindji.

Omikundu odhindji dhonkalamwenyo ohadhi kandulwa po kiimaliwa. Iimaliwa oyo yili ya simana moonkalamwenyo dhetu. Nohatu yi longitha iilonga oyindji yindji yasimana. Okuya komahala galwe, okulanda iilongithomwa niizalomwa, okulanda omagumbo nosho tuu.

Iimaliwa oyo yili yasimana moonkalamwenyo dhetu . Ohatu longitha iimaliwa iilonga oyindji yasimana ngaashi okulanda iikulya niizalomwa, okufuta oosikola nokulanda iinima yakwaalukehe.

Iimaliwa oyo yili thimba ena ongodhi moonkalamwenyo dhetu, ohatu longitha iimaliwa iilonga oyindji yindji ya simana ngashi okufuta osikola, okulanda iikulya niizalomwa, okufuta nokulanda omagumbo nopumbwe dha kwalukehe.

Moostola omo mehala moka hamu lanndithwa iipindi yokwaalu kehe. Otuna omaludhi ogendji goostola, oostola dhiizalomwa, oostola dhiilongithomwa, oostola dhii kulya nosho tuu.

Omikundu odhindji tuna monkalamweyo ohadhi kandulwapo kiimaliwa. Iimaliwa oyo hatu yi longitha iilonga oyindji yindji ya simana ngaashi okulanda iikulya niizalomwa nosho tuu.

Iimaliwa oyo yili ya simana moonkalamwenyo dhetu nohatu yi longitha iilonga oyindji yindji ya simana ngaashi okufuta nokulanda omagumbo, okufuta oosikola, okulanda iizalomwa niikulya niilonga oyindji yindji ya simana.

Iimaliwa oyo yili thimba yi na ogodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu longitha iimaliwa iilonga oyindji ya simana ngaashi ngaashi oku futa oosikola, oku landa iikulya niizalomwa , oku futa omagumbo, oku futa omalusheno niilonga oyindji yindji moonkalamwenyo dhetu.

Moositola omo mehala moka hamu landithwa iipindi yokwaalukehe. Opuna omaludhi ogendji goositola. Opuna oositola dhiikulya, oositola dhiikutu, oositola dhiilongithomwa na kehe shimwe.

Omikundu odhindji monkalamwenyo dhetu ohadhi kandulwapo kiimaliwa. Owuna shoka wahala? Ohauto? Egumbo? Okufutila okanona osikola? Iimaliwa oyo yili yasimana moonkalamwenyo dhetu nohayi tu longele iilonga oyindji ya simana.

Moositola omo mehala moka hamu landithwa iipindi yakwalukehe. Opu na omaludhi ogendjigendji goositola sha ikololela kutya owa hala oku landa shike. Oositola dhiizalomwa, oositola dhiikulya, oositola dhiilongithomwa, oositola dhomiti nosho tuu.

Owuna mpoka wa hala oku katalelapo, owuna shoka wahala okulanda, nenge owuna oondjo? Iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu, nohatu yilongitha iilonga oyindjiyindji ya simana.

Mositola omo mehala moka hamu landwa iipindi yomaludhi nomaludhi, opu na omaludhi ongendji gositola sha ikolelela kutya owahala okulanda shike , ositola yiikulya, ositola yiizalomwa, ositola yilongitho, ositola yomiti nosho tuu.

Moositola omo mehala moka hamu adhika iipindi yakwalukehe. Owa hala omambo gaanona gokosikola, iikulya, iizalomwa? Moositola omo hamu adhika iipindi ayiheyihe yakwalukehe. Opu na omaludhi ogendji goositola shi ikolelela kutya owa hala shike. Oositola dhiilangithomwa, oositola dhomiti, oositola dhiizalomwa niikulya nosho tuu.

Iimaliwa oyo yi li thimba yi na ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Nohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji ya simana ngaashi oku futa oosikola, oku landa iikulya niizalomwa, oku landa noku futa omagumbo nokuya komahala galwe nosho tuu.

Iimaliwa oyo yi li ya simana moonkalamwenyo dhetu. Owu na shoka wa hala okuninga? Owu na mpoka wa hala oku ka talela po? Owu na shoka wa hala okulanda? Iimaliwa ohayi tu ningile iilonga oyindjiyindji monkaalamwenyo dhetu.

Owa hala ohauto, egumbo, iinima, iizalomwa nenge owa hala iikulya ya towala nawa? Iimaliwa oyo yili thimba yi na ongodhi moonkalamwenyo dhetu nohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji ya simana. Kehe shoka wa hala ohashi piti kiimaliwa.

Ositola omo mehala mokahamu landithwa iipindi yokwalukehe. Ohamu landithwa nee iipindi yomaludhi nomaludhi ngaashi oohoolosa, oonyama, omahini, omayi. Opu na oositola dhiikulya nodhiizalomwa.

Owahala okulonga iilonga yashimana iimaliwa oyo yili thimba yina oongodhi moonkalamweyo dhetu nohatu yi longitha iilonga oyindji yindji ya simana ngaashi okufuta oosikola, okulanda iikulwa niizalomwa nokufuta iinima yokwalukehe.

Iimaliwa oyo yi li ya simana moonkalamwenyo dhetu nohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji ya imana. Owu na mpoka wa hala okuya, owu na shoka wa hala okulanda nenge egumbo lyoye lya pumbwa okupangelwa? Iimaliwa oyo hayi kandula po omikundu odhindji moonkalamwenyo dhetu.

Owuna shoka wahala okulanda? iimaliwa oyo yili thimba yina ongodhi moonkalamwenyo dhetu. Ohatu longitha iimaliwa iinima oyindji ya simana ngaashi okufuta oosikola ,okulanda niizalomwa, okufuta omagumbo nayilwe oyindji.

Omikundu odhindjidhindji monkalamwenyo ndjika, ohadhi kandulwa po kiimaliwa. Iimaliwa oyo yili thimba yi na ongodhi monkalamwenyo dhetu nohatu yi longitha iilonga oyindjiyindji ya simana.

Oositola omo mehala moka hamu landithilwa iipindi yokwalukehe, okuna omaludhi ogendji gendji goositola ga ikolelela kutya ohaywya okulanda shike omositola yiikutu, oositola dhikulya, oositola dhilongithomwa, dhoaputeka noshotu

Iimaliwa oyo yili ya simana moonkalamwenyo dhetu. Oha tuyi longitha iilonga oyindji ya simana ngaashi okulanda iizalomwa niikulya, okulanda omagumbo, oohauto, okufuta oosikola niinima yokwaalukehe.

Owahala okulandela aanona uuleke wokili kutha omilongo mbali etoyi mositola ndjoka yiiikulya towu landele noshimaliwa shoka sha gwana ,iimaliwa oyo hayi tu longitha iilonga ya simana moonkalamwenyo dhetu.